Hayssan tani xeellizay arba minxen diza gita keeththazakko hayssa gita keeththezikka keehippe lo7izayssanne iza karetan diza miishazikka lo7izayssa be7ashe days.

Aaze tani xeellashe dizay giikko asati shiiqi dinne xaraphe bolla uttidi xuufeza xaafishenne dizayssa issi addezi qa curmaqe masatisayssa beazees

Hayssa tani xeelliza mala gidikko kuwaase kaassa meeday duge baggara dishin ha medazappe pude baggan asati kumidinne uttidi dizayssa tani xeellashe days

tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko daro asatakko daro asatikka omarsara shiiqidinne issi bessan izati eqqidayssa xeellashe days

Hayssi qas keehippe lo7iza lo7iza keethey keexettidayssanne ha keethza karera diza ohezikka maatazikka mithazikka lo7izayssa be7ashe daysikko tani.

tani xeellizayssi aazee giikko issi dubbusha keeththa giddon daro asati shiiqidinne sinthe baggara uttin guyerakka qasi asati uttana bessazi pace dizayssa beyays

hayssan tani xeellizayssi keeththe masatiza issi issi miishay dishin iza bolla izi aaza qommoy kibettidayssi sa'alettidi dizayssa hayssan taaske hidi qoncisee.

hayssan aazi xeellashe dazina giikko asatihi shiiqidinne bahe be qoodheza giddora yeggidi gammo dunguza may7o may7dinne aasimmidi dizayssabe ays

asati gaden shiiqidinne attuma asaynne macay gaxxare asay shiiqidi diin issi aawa daysi izetas haasayishe be biradheza bolla dentshidi deesko

Tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko asati maata oyqqidinne muleyti gaammo dunguza may,idaytara izigi shiiqidi guppishe dizayssakko.

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko nam7u macanaytakko duge baggara nam7u macanayti issineya modho issiniya lee7e gididayti dizayssa xeel

Hayssan tani xeellizayssi daro asati issi biiro giddon shiiqidinne uttidi waraqatanne iskibirto be sinthen wothi xaafi shedizayssa beyays.

Hayssan tani be'ashshe dizayssi daro asati issi dubbusha keeththa giddon shiiqidinne qudi meegatanne dumma dumma miishata si she dizayssa tani xeellashe daysiko.

hayssan tani xeellizayssi asati shiiqidi heedzdzu asati uttidi waraqataka oykqqi denna izati xaafi shedizayssa hayssa misilezi taas keehidi qoncisees

issi naa dayssazi ba duunaso mayke shiishi eqqidinne izi haasayana gishe dizayssanne haasayishe dizayssa issa misileza bolla tani xeellashe daysko izikka naazi lo7eesko

Hayssan aazi xeellashe dazina gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne issi bessan uttidi dizayssa issi taas qoncisesko

Tani xeellizayssi asati hayqqida asata guye baggara postere bolla pooto denthi ehidi woththidi izata sinthe baggara uttidi yeekkishe azazanishe dizayssa beyays

Hayssan tani be ishe dizayssi daro asati shiiqidinne issi bessan ha simmidiizati uttidinne bees aadhdhiza cingursa shi she dizayssa beyays

asati shiiqidi issi bessan bees aadhdhiza cingursa woykko bees aadhdhiza yoho siy shedizayssanne macatikka addati issi feddizayssa beyays

issi adde zo'o adde dayssi uttidinne haasa'ishe izi dizayssi hayssa misileza bolla qoncidi taas beettishe dees addezikka keehi lo'ees

tani xeellashe dizay aaze giikko daro asati hayssan shiiqidinne issi issi wogatanne turuzimeta haasayiza asati yiidi haaththaza xeelleshe dizayssa qoncisees

Hayssan tani beyizay si aaze giikko ashoy shooqetidinne qanxettidi gi gidi sane giddon uttin izan maana qimametikka iza giddon uttidayssa beyays

Asati shiiqidinne issi bessan yiidi uttidi basheza wothidi bashezan ambashsha uukki shedizayssanne ha ambashshazi issi bashezan ichachappe darizay uuketizayssa beyaysko.

hayssan tani aazi xeellashe dazina giikko issi haaththe abba lanqeni oyddu asati shiiqidi yiidine eqqidayssa hayssa taas qoncisidi bessees

Nam'u asati shiiqidinne issi bessan markabara qaata oyqqidinne ha bessishe dizayssanne izata guyera qasse issi addedayssafo toy dizayssa xeellashe days

aazey tani xeellashe dizay giikko issi keeththekko issi keeththey karera gashe naa karethi kezishe dizayssanne naazalanqera heedzdzu letireya yarkaney dizayssakko

hayssan tani xeellishin gashe nayti shiiqidi deettes gashe nayti shiiqidinne pooxaza woykko sharbeza ba huphe bolla xaaxidi izeti eqqidayssa xeellayisko

Hayssan tani xeellishin keehippeka haslo'iza miishati dooso na hayssika maca naytassinne adde naytas giigida dumma dumma may'otanne gashe naytas giigida may'otakko

hayssan tani xeellashe dizay aazey giikko issi boshettiza ogera gede asati aadhdhidi bishin duge baggarakka kathati zeretidinne dolishe dizayssa xeellaysko

Hayssan tani beyizay worame doossatappe issino gidiyo urdaletho gaada ayfesoy izis ekkida meeshiyo beyays hannaka tani xeellishin ayfesozikka mule izis bollas lo'ees.

tani xeellizayssi aaze giikko issi adde dayssakko ha addazikka qas gaamma dunguza may7idinne be aype manaxire wothidi diza addeko

Hayssan qasse tani xeellizayssi jarkane ba7idi diza heedzdzu maca nayti haaththe duuqi dinne haaththeza yarkanera izeti ba idi dizayssa beyays

tani xeella shedizayssi gita geleshokko hayssi geleshozikka zu7asozi izas qaarattidi zo7i ekkidayssanne cimmida gelesho gididayssa beyays

hayssan tani xeellashe dizayssi aaze giikko asati shiiqidinne kushe kushe oyketidi pude simmidi dizayssanne durishe dizayssa qoncisees

Hayssafe keehi lo'iza miishati deettes. hayssan dumma dumma saaneti woykko kubbayeti lo'iza burccukotinne dumma dumma lo'iza geexa geexeti dizayssa qonccisees.

hayssan tani be ishe dizayssi geehippe lo7iza keeththekko ha keeththeza garserakka ingizathora gato farargizayssi xaafetidi dizayssakko

Hayssan qasse aazi xeellashe dazina gizayssa gidikko ashoy kaxidinne giigidi kezidi dizayssanne jeerara hizgidi izi giigi uttidayssa samsilezi qoncisidi bessees.

Aaze tani xeellashe diza issi giikko gammo asati shiiqidinne oydduppe ichashuppe dariza gucheta issi bolla qachi qachi ba huphphe bolla woththidi diza issa xeella days.

hayssan taas beettizay iray bukkin ira bukkidayssara haaththazi keehippe urqatidi ekkida abba haaththe tani xeellashe days zomaykka guyera beettees

Hayssan tani be7iziahe dizayssi issi xuufe kancheko xuufiyakka ifi di gizayssi xaafettidi mitha haythatho gizay saalettidi uttidayssa be7adis.

aazey tani xeellashe dizay giikko daro qime ma qime meta asati shiishshidi bayzishe dishin iza bollaka amarathora shemach giidi xaafetidi dees

hayssan tani beyiza issi aaze giikko daro asati shiiqidinne issi bessa giddon uttin haratikka qasse madirike bolla uttidayssa xeellashe daysiko

hayssan tani xeella she dizayssi erettiza itiophiya zal7en eretiza aali husene mehamede gizayssi maraqettidayssa woykko anjettidayssa bessees

Hayssan tani xeellashe dizay aaza giikko hayssa iskirinaza bolla izi aaza miishey asatho giza shanguletey eqqin asati uttidayti mule iza xeelishe deettes.

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko woybo gizayssi xaafetidi din izi aaza miishey hani baggara aypetho xeellizayssi dizayssa qoncisees.

aaze tani be ashe dizay giikko issi suuqe giddon daro qommo miishati de7ishine issi macasaya hayssaza shammite dii birara cigganas dandayeeta woykko

Aazi xeella shen dazina gizayssa gidikko misilekko misilezikka qasseka keeththe gita gita keeththeti keexettida keeththeza bessishe dees iza bollaka nooti jasti giidi ingilizethora dees

tani xeellishhin issi gawara masatizanne gere woykko gawara masatiza ashangulite dishin izi lanqera eredit gizayssi xaafiti di dizayssa beyadis

hayssan tani aazi xeellasha dazina giikko daro asati issi bessan shiiqidi utti didizayssanne izetappe issinozi zo7okko gididayssa beyays

Tani xeellizayssi giggil gibben gizayssi haathey garssara beettishe dizayssinne izappe pude baggara qasse woratho giza maatay beettishe dizayssako

Aazi xeellashe woykko be ashe dazina gizayssa gidikko keeththeo woykko hayssa koronteshu boy iza bollara aadhdhiza miishati eqqidi eqqidi maarara dizayssa beyays

hayssan tani xeella sheddizayssi koronte haylezi iitin koronte haylleza asi kezidinne iza bolla iza xagganishe giigis she dizayssa be,ishe days

Hayssan aazi xeellazina giikko daro asati issi kifile giddon shiiqidinne eqqidizeti dizayssanne ha simmidi xeellishe dizayssa ha misilezi qoncisees.

Hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko daro dumma dumma keeththeta be ashe days dumma dumma keeththetappe pude baggara muuzetera giidi dizayssa qasse beyadis

hayssan tani be ashe dizay aaze giikko koronte gaanezakko koronte gaanezi be giddofe hara tasqa laalli lalli koronteza immizayssa gididayssa erays

Hayssan tani xeellishin issi na dayssi izi aaza qommo haasayishe dizayssanne hanazikka tani xeellishin buuchetara izgidi diza naakko izikka tani xeellishin addenaakko.

Hayssan tani xeelliza mala gidikko oge bolla asati kezi eqqidinne daro shuchchatanne qas iitida miishata denthishe denthishe dizayssa ayihayssafe desi daro as mees.

Hayssan tani beyishin issi keeththa karen daro asati dizayssanne ha keeththazi tani xeelliza wode kathi asi izan biidi shammidi miza keeththe masatees

tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko alame bolla diza wancay ho7ethanas gizayssi xaafettidi dizayssa hayssan taas qoncesidi bessees

tani xeellizayssi issi biiro giddon waraqa ta xeelliza heedzdzu asata beyays ha heedzdzu asatikka daro merejata xeelli she dizayssa ayssi taas qoncisidesko.

Hayssan tani xeellashshe dizay aaze gizayssa gidikko amaraththora ba qasseka quxure gidikko laappun quxure payddo masatizayssi dizayssa xeellays

Hayssan qasse tani beyizay aaze giza issa gidikko asati shiiqidinne so inteso giigissanas woykko oorathanas ayiss taketi woykko gam'eti giza issi xaafeti days.

issi poolisey duge baggera eqqin nam'u aawati yiidinne iza sinthen eqqin issi aawozi iza bolla izi aaza waraqata mala laxafishe dees

tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko koronto shubotho gizayssa asati goochchi goochchi gede kessishe dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidi bessees

tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko daro asati pooliseti shiiqidi ogen eqqin issi poolise qasse izata sinthen eqqidi haasayishe deesko

Hayssan tani xeella sheddizayssi ambulanthe geetettiza kaamiyokko anna ambulantheya qasse daro dano gezey asati goddayettida woykko mooretida gizen elesada hakime keeththa gaththizaarekko

hayssan tani xeellizayssi daro asati shiiqidinne hayssa teena taaba lanqen shiiqi izeti eqqidayssa izeta guyerakka gita kaamezi oykko maashine zi dizayssa beyays

hayssa aazi xeellazi na gizayssa gidikko keeththe keexxishe diza woykko hayssa wode keeththe keexishe diza pooqe keexishe diza asata xeellashe days guussako

aazi be ashe dazi naagizayssa gidikko issi mitha garsan daro asati shiiqidinne kushe idimidi izati eqqidayssa hayssa misilezi taas qoncisi dees

Tani xeelliza wode katama keeththe keehippe lo'izayssi dees ha katama keeththeziya karen qasse issi mith daara dizayssanne be ashe daysko

tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko hayssa oyde masatiza katamatho miishay dizayssanne hayssi kifilezi keehippe lo7izayssa xeellashe dees

hayssan tani xeellashe dizayssi issi macasi daarokko hanno macasiyakka haa simmada cannaqetizatho izigada iza eqqada dizayssa xeellashe daysikko

hayssan tani xeelli shedizayssi daro asati shiiqidinne aykko ushsha qommota be sinthen wothidi zeti uyidi uyi shedizayssa hayssan tani beyase days

hayssan tani xeellashe dizayssi ginbe keeththey woykko bolokkote keeththe keexettishe buro doometha bolla dizayssa hayssi misilezi tana qoncisidi bessideesko

Hayssan tani aazi xeellashe dazina gizayssa gidikko daro asati issi bessan shiiqidinne ba sinthen muuze miishenne haaththeta uyishe dizayssa qoncisees.

hayssan tani xeellizayssi kundethapfe pude dendo woykko dilen gizayssi xaafettidi dizayssa lanqen nam7u attuma asati uttidayssa beyays

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko gitappe keehippe lo'iza gita keeththey dees ha keeththeza karenka asopaltey deizayssanne kaamey dizayssako

hayssantani xeellashe dizay aaze giikko asati shiiqidinne dereja bollara pudeke ishe dizayssanne izeti bishe dizayssa xeellashe daysiko

issi biiroy dees komputerey dees xaraphey dees qaaxiza oydezikka dizayssa hayssa misile zantan keehada xeellashe dizayssakko

tani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko issi salo medhon qabba7ettida keeththeo ha keeththay karenka attoma nayti heni baggara eqqidayssa xeellades

hayssan tani xeellashe dizayssi keehippelo7iza keeththazanne iza lanqen diza ciiyi boykko cilili ekkida maataza xeellashe daysiko

hayssan tani aaze xeellashe dizayssi giikko gashe naadayssa mitha bolla kessizatho histidi birata izati oyssethidi woththidayssa tani xeellashe daysko

tani xeelliza wode daro sharbetanne dumma dumma may7o ta gulantidi diza asati issi bessan shiiqidinne gede simmidi izati eqqidayssa xeellashe days

issi attuma na dayssi zo7oy aypesoy izas pasi ekkidayssi woykko aduqi eqqidayssi ha simmidi miicanatho giidizi eqqidi dizayssa beyashi deyss

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko daro asati shiiqidinne issi bessan izati eqqidayssanne asati ha simmidi dizayssa hayssan taas qoncisees

issi gashe naadayssi be birdi libse woykko meego pooxama yiidinne haa beestiraase zara daggafettidinne ha xeelishe izi dizayssa be ayssko

hayssan aazi xeella zina gizayssa gidikko macanayti duge baggara modhoti eqqin pude baggara qasseka attuma asatikka walaketidi dizayssa be ashe daysiko

Hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko kaametakko kaameti shiiqidinne issi bessani gede simmi simmi eqqidayssa hayssan tani xeellashe days

hayssan issi asi saketidi yiidi ichin daro asi yiidenne woyssanassinne beyanas giidi yiidi izeti eqqidayssa hayssa misilezi keehippe qoncisishe dees

hayssan tasi bettashe dizay aaze giikko haakime keeththan ooththiza nam7u asatakko ha baggara issi neyakka uttada xaafashe dizayssa be7ayskko.

Hayssan tani xeellizayssi aaze egizayssa gidikko issi addedayssi ordezi ha simmidi miicanatho giidi izi eqqidayssa hayssa misileza bolla akeekada xeelladis.

hayssan tani xeellishin gashsha naa daayssas issi moydho pude izi aazi oykkin ha moydhozi qasse ha baggara akamettidi paxi naazi lo7idayssa qoncisees hayssaza bolla

Hayssan tani be ashe dizayssi issi lo'iza keeththe daarokko ha keeththay karenka daro abebatinne dumma dumma miishati dizayssa be ashe dayskko hayssika keehippe lo'ees.

hayssan tani xeellizay aaze giikko issi haakime masatiza addey dizayssanne ha addeza lanqera indiya qassi miicashe dizayssa hayssan tani qonce be7adis.

hayssan tani xeellashe dizayssi keehippe cimmida aaway giddora uqqin qasseka haratikka izara eqqidi baraqata bessishe dizayssakko

Aazi xeellashe dazina gizayssa gidikko soon asati go'ettiza dumma dumma eqatakko hayti eqadikka qasseka bayoloji giddon bayoloji laybereri giddon woykko asi izan go'ettiza.

hayssan taas beettizayssi aaze giikko issi mitha garsen asati shiiqidinne issa marka wara qaata ha bessishe dizayssas issi tasi qoncisidi bessidees ko

Tas beetishe dizayssi keehippe lo'iza gita gidida lo'o katama darokko hayssi katamazikka keehidi dalgidi tas beetishe dizayssa .

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko issi macasayanne nam'u macasati puddera dugerayzieqqin giddon issi addey ayssa wodoroza duuthees

hayssan tani xeellashe dizayssi issi keeththey keexetishe bolokkotera dizayssanne iza garsen biittati shiiqidi dishe dizayssa be'ashe days

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko kifile giddon issi kifile giddon daro asati shiiqidinne eqqidayssa izati izi aazi beyizayssa beyashe dayssa

hayssan tani xeellizay si aaze giikko maata keeththen ooththettidakke hipelo iza keeththey giddon daro asay gelidi iza giddon dizayssaza be ishe dizayssakko

hayssan tani xeellashe dizayssi keehipe gita gidida katamakko ha katamaza garssera korontte shubotikka dumma dumma keethetikka hayssan tas beettishe deettes.

hayssan aazi xeellashe dazina giikko hayssa izi aasa neotorke sa biza miishati mesqeletho hiskidi simmi simmi dizayssa xeellashe daysiko

hayssan tani xeelliza wode aybe azina gizayssa gidikko is nam7u gasha nayti yiidinne gita aawase abeeba woykko ciishsha immishe dizayssa hayssi taas qoncisi dees

hayssan tani beyizay aaze gizayssa gidikko haaththa shoorekko haaththe shoorezappe di7oy daro miishata ehidinne qolida shuchchata xeellashe days

hayssan ay xeella zina gidikko keehippe lo7iza katamakko ha katamazikka tani xeellishin keehippe lo7ees hayssika qas hayssa mala katamay lo7ees

Aazey tani be ishe dizayssi giikko tophiya dunguza may'ida asati issipfetethan shiiqidinne izeti dizayssanne issinoza hu'eza bolla qoofey dizayssaka

Hayssan tani xeellashe dizayssi oge lanqekko ogeza lanqen gede diza keeththetikka dumma dumma hara guuthu keeththetikka be ishe dizayssa days.

hayssan tani xeellizayssi tigist manafersha gizayssi xaafettidi uttin qasse izafeka ashoti qurxe keeththeti deettes gizayssi xaafettida keeththe beyays

Hayssan tani aazi xeellashe dazina giikko daro asati shiiqidinne eqqidayssanne asatappe gede baggara woratinne keeththeti beettizayssakko.

Hayssan tani be izayssi asati hayssa bolokkote masatiza miisha xaraphe bolla wothidinne iza xeelishe dizayssa bessiza misilekko

hayssan aazi xeellazina gizayssa gidikko ha baggara mith gade baggara qassekan keeththe keeththaza karen asati shiiqidi dizayssa xeellashe days

Solare bashe keehippe gitay gitay diza bessan daro asati shiiqidinne solare basheza xeellishe dizayssanne haratikka qas eqqidayssa hayssi taas qoncisidi bessees.

tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi dalga wulay beettees ha dalga wulaza lanqera asati kezishenne gelishe dizayssa tani xeellays

Tamarida asati gita gita asati issife shiiqidinne qantheykka izetas borceti ekkidayte ha simoy ogeza kumoyn izeti yizayssa xeellashe days.

hayssan tani xeellizay aaze gizayssa gidikko daro asati issi keeththa karera duge aadhdhishe dizayssanne ha asatappe issi niya qasseka uttada dizayssa qonc'ises

hayssi tani xeelli shin kilo milikitey woykko issi dhoqu gin issi ziqi goonta mala muleyssikka issi gina gidana mala isti asi izan waadhiza miishasi dizayssa bessees

hayssan tani xeellashe dizay issi lo7ishe lo7iza adde naakko hayssa addezi qasseka hayssa gaammo dunguzan keexe ohixe dadettida afila may7idinne eqqides

Hayssan tani aaze be ishe dizayssi giikko oyddu asati ha simmidi uttidayssakko haytikka ta xeellishin daynnata masate ettis woykko hayssa asa bolla piqade immizayta.

tani xeellashe dizayssi daro ashati shiiqidinne oge bollafe pitota pittidi denthishe dizayssanne ha asati dumma dumma medho mayo mayidayssa qonccisi bessees.

hayssan tani xeellizay aaze gizayssa gidikko nam7u baggarakka ha simmidi yishe diza kaame xeellays ize taska issinozas cililo issinozas booththa medho oyqqidayssakko

Tani xeella shedizayssi daro asati shiiqi denne oge bolla diza iita buurata pittidi denthi sheddizayssa ayssan keehada tani akeekada xeellishin hissa besseesko.

Tani xeella she dizayssi daro asati issi dhuma bessan omarsara shiiqidinne macay addey eqqidayssa hayssi taas misilezi qoncisides.

asati shiiqidinne dumma dumma pitotanne haylandetara diza pitota shiishshidi pittidi issi bolla shiishshishe dizayssanne adderakka macira izgi shiiqidayssa bessees

Hayssan tani be'iza mala gidikko dumma dumma xuufeti giddon xaafetidii diin qasi lanqera silketarakka asati besishe dizayssa qoncisidii taas besees

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko paygamet be wode berawi me tawuqa yigibuugizayssi xaafetidi dizayssa be ashe daysko.

hayssan tani xeellizayssi manthati gashe nayti daroti issi bessan shiiqidi izati eqqidayssanne izi aaza gish izati yidakkota eron tayssa qoncisays

hayssan tani xeellashe dizayssi issi adde dayssi ba duunaso mayke shiirshi wothidi haasayishe dizayssa tani xeellashe days

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko tophiya bayndira woykko tophiya giddon diza gaammo dungu zamma yiidi diza asati shiiqiduttida

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko oge kumidinne daro asati ha ogezara yishe dizayssanne izetappe guye baggara mithati cililidi bettizayssakko

hayssan daanna kabada xillone ehidi woththidinne iza kushen xambaronne hayssae gita hayssa gondale izeti immishe disayssa beyays

hayssan tani xeellashe dizayssi daro asati shiiqidinne hayssa tophiya kawozara higi eqqidayssa ize timuleysa sinthen dumma dumma ciishati dizayssabe

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko haaththesa giddon asati markabezaara geli di dizayssanne haaththezikka abbazi lo7izayssakko

hayssan tani xeellizayssi aasa giikko aspalteza bolla kezidinne daro asati de7ishin issi aawa daanna kabbada xilawune gizayssazi miicishi dees

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko hayssan daro asati shiiqidinne dizayssanne izeti ba kushen shaama oyqqidi eeththishe dizayssakko.

Hayssan tani beyishini pude baggarakka gidin duge baggara gidin asati shiiqidinne yexishenne waraqatan xaafettidayssa besishe dizayssakko.

Hayssan aazi be ashe dazina gizayssa gidikko issi farezdante gididayssi issi kare dere ferezdantey dizayssa hayssi misilezi taas keehidi qoncisi deesko.

hayssan tani be'ashe dizayssi daro asatakko daro asatikka issi bessara ha simmidinne izeti eqqidi dizayssa xeellashe days

Hayssan tani xeellizay aaze gizayssa gidikko da heedzdzu maca nayti shiiqidi eqqidi be metikil manserarat gizayssi xaafetidi dizayssa bessettes.

tani xeellashe dizay aazae gizayssa gidikko issi adussa adderanne issi hata indodaara eqqin izati izi aaza woraqa ta be kushen oyqqida guussako

hayssan tani be ashe dizay issi zo7olo iza adde dayssi biiro giddon uttidinne be qofa zahara asas izi haasayishe dizayssa hayssan taas qoncisidees

Hayssan tani xeellashe dizay asati shiiqidinne muleytika ezi aaza gishin miiccishe izati dizyssanne ufayettishe dizayssako.

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko ayeedzdzu asati pudera duge simmidi eqqin issi addedayssi qasse dugera pude simmi eqqidayssa beyadis

Issi adde dayssi miicishekka keehippelo iza addey ha simmidi eqqidinne haasayishe izi dizayssa yssa misilezi tana bessides.

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi bessan eqqidayssanne issi kiifile giddon izeti dizayssa qoncisizayssakko.

hayssan tani xeelli shin abba bollara asati aadhdhi dibbizayssanne iza giddon utti diizeti abbaza xeellishe dizayssa keehidi qoncisees

Aaze tani be ashe dizay giikko poliseti sinthara aaphphidi yishe diin qasseka hara asatikka guyera issifetethan shiiqidi yizayssakko

hayssan tani xeellizay aaze giikko abba matan daro nayti biidinne pooto dendishe dizayssakko nam7atikka izata sinthin pooliseti uttida

hayssan tani xeellashe dizay issi poolise dayssi be kushe bolla denthidi hayssa negereza giddon ta kushey deenna giidi izi yilotidi haasayishe dizayssa beyays

tani xeellashe dizay aazey giikko issi pooliseranne issi aawarakko pooliseyakka keehippe lo7izayssanne adussa modhada ekkida poolise gididaaro beyadi

Tani xeellizayssi hayssa tirapiketi hokkidinne asi aadhdhiza bessa booththa qalamen ogeza tiyishe dizayssa tani qoncisidi beyashe days.

hayssan tani xeellishin hayssa bessazi gaxare timirte keeththe masates gaxxare timirte keeththaza giddon daro asati shiiqi dinne izati gede ha hamutishe dizayssa eashea

hayssan tani xeellizayssi issi aayo daarokko hanno aayakka tophiya xeqilo ministere mitike gidida salworqo gidizaaro masatizaaro beyays

hayssantani xeellizayssi aaze giikko asati shiiqidinne ubbaytikka ha simmidi eqqidayssanne izeti madirike bolla kezi eqqidayssa hayssa misilezi qoncisees

Tani xeelishe dizayssi issi aawa dayssi ha simmidin eqqidi xirphotanatho woykko zilotizathoy gidi eqqidi dizayssa tani xeellashe days

hayssan tani xeellizay aaze giikko asati kathata be sinthan woththidinne maana gishe izati woykko mishe dizayssa hayssan taas qoncesidi bessees

tani xeella she dizay aaze gizayssa gidikko heedzdzu as oyddu attuma asati dishin issi addeza hu7eza bolla aykko ithikey gizayssi deenna binanay

Issi addedayssi hu'ey izas bo'atanatho giidi ekkidayssi be ayfe bolla manaxire woththidi issi demba bolla izi eqqin asati izas mayki bessin haasayishi dees.

Tani xeella shedizayssi daro asati azazani dinne issi bessan shiiqidi eqqin issi aawa wolqama dayssi zo7o aaway sintherakka aadhdhidi izi kushe idimmi eqqidayssakko

hayssan tani xeellishin issi booththa adderanne tophiya deqilay ministere gidida abi aymederahis gidinne issi bessan uttidayssa tani xeellashe daysqo

Hayssan tani xeellizay aaziye giikko asati hayssa mitha oydeza bolla issi bessan shiiqidinne uttidi dizayssa hayssi misilezi qoncisees.

Hayssan beettizay aazee giikko doktore abi ayme deranne haratikka qasseka axiqe sillasse ferezidante shumete silxane irkikibe gizay xaafetidi dees

hayssan tani xeellashe dizaysi hayssan daro asati giddora abi aymedey uttidi haasayishe dizayssa shiiqidi izati siyishe dizayssa xeellashe deysko

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko gaammon bayra bayra asati shiiqidinne be cambarotaka oyqqidi issi bessan uttidi dizayssa be ashe days.

Hayssan tani xeellizayssi issi macasiyo daarokko macasiyakka ba duunen lipistike tiyektada be ayfe bolla manaxire wothadayza ha simmada utta dadizaarokko.

hayssan tani xeellizayssi issi macasiyakka issi aawa daynnaze dishin iza lanqera bahadanne be kushe bolla denthada caaqo gelashea

hayssan tani xeelliza wode algatinne pirasheti dommo dumma soo eqati dishin iza lanqera asati ha aadhdhidi yizayssa xeellays

Haysan tani xellashe dizay aze gikko ma Ashanti mayo mayetidi yidine uttidi golimasa timirte tamarishe dizaysa xellashe dayssi

Iray bukkin keehippe haaththazi daridinne woykko di7oy daridi yiidinne issi bessan dizaa keeththazanne mithata dumma dumma miishata mitidi dizayssa be7ays.

hayssan tani be'ishin awadayssi curmu qamasatizayssi bollara iza maydayssi ciishshatho giza may7o may7di be hupheza bollakka qasseka may7di dees

tani xeellashe dizay aazaye giikko issi macasiyookko issi macasiyakka ba hu7eza duge yeddada hu7iyakka keehippe a7e hatidarokko woykko guuthkko shin yedda dawus

hayssan aaze tani be'ashe dizayssi issi macasa adussadaara dishin ha macasey sinthara qas daro asati eqqidayssa tana hayssan xeellashe days

hayssan tani xeellishin takisi geetettiza gashe makinaya deishin hakame giddon qas asati gelanas wodhdhidinne maadanchazi wula doyishin xeellays

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko daro asati shiiqidinne oge bolla eqidayssanne izeti ooththizayssi aazi gidinka taas eretontayssakko

Hayssan aazi xeellazi naagizayssa gidikko issi kifile giddon daro daro miishati dizayssa hayssa eqqida saaxinetho giza miishikka dizayssa be7ashe..

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko daro asati issi bessan woykko issi kaame giddon gelidinne bishe dizayssa qoncises kaameza giddon asati deettes

hayssan tani xeella shedizayssi bahazho geetettiza kaameti guyenne sinthe maaran ha ogeza simmidi izeti yishedizayssa hayssi misilezi qoncisees

Aazi xeelashe dazina gizayssa gidikko hayssa gimbenha woykko keeththe gimbbera keexxiza asati shiiqiine keexetiza keeththza garssen eqqizi dizayssa tana beesees.

tani xeella sheddizayssi daro asati be keeththa giddon uttidinne telefizineza giddon diza kuwaase kaasanchata beyidi ufayetti shedizayssa qoncisides

Hayssan tani aysi be ashe dazina gizayssa gidikko issi kaamiya gide simmada bashe dishin izi lanqera qasse asati geleso dishe dizayssakko

Worattidi ekkida bessara hayssa bazha zogiza kaamey giddon asati caanetidi yishe issi baggara addey issi baggara indo giidi mastotezara kesidiha xeellettis.

Aazey tani xeellizay giikko heedzdzu tohora diza bazazho geetettiza kaamiyokko hanno kaamey giddon asatikka shiiqidi uttidayssa tani xeellashe days.

hayssan tani xeellashe dizay duge baggan kuwasey ka'ettiza meedazan kuwaase naytikka ishin kuwaaseza kaa7izay ta xeellana yida asati uttidi betosona

aazi xeellashe dazinaa gizayssa gidikko issi bessane daro asati shiiqidi uttin qasse issi macanaya tukke duuqada izetas immashe dawus ayfe tukke

Tani xeelizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe gita gidida kaamezakko hayssa kaameza giddon daro asati shiiqi bi geli she dizayssanne iza giddon izati bishe dizayssakko.

Gammo dunguza kumethi mayda asati shiiqidinne issi bessan qachettidi diza wodoro duuthana gish izeti dizayssa hayssa misilezi taas qoncis deesko.

hayssan tani aaze be'ashe dizay giikko issi mithay garseni daro asati shiiqidinne awappe attanas giidi izeti uttidayssa be ashe days

tani xeellishin issi keeththe lo7iza keeththey karen asati shiiqidinne qoodan darizayti eqqidi dizayssakko izata sinthen maatazikka lo7ees

asati hayssa ta giddon gede simmidi eqqidayssa tani beyays. ha gede simmi eqqidaytappe nam7ati attuma na ,gidishin issi naya macca naakko tanii.

Tani xeellashe dizay aazay giikko zumazakko zumay sekira gede beettin zumazappe ha bagga keehippe denbatti ekkiza gadetinne keexeti beettosona.

Hayssan tani xeellizay aaze gizayssa gidikko haaththe duge gogishshe dizayssakko hayssa haaththezi tani xeellishin aaze awon dizayssa giikko baltan shoyshsha giza haaththeza masatees

Aaze tani xeellizay giikkoe hayssan daro attuma asati shiiqidi eqqidayssakko izatas tooza sorakka bos yoos giidi xaafeti didizayssakko.

hayssa nam7u macasati ha simmidi uttidiiza tiimiiccishenne ufayettishe dizayssa hayssa misilasi zaaridi zaaridi taas ehidi bessishe deesko

hayssan tani xeellizayssi attuma naytakko attuma nayti issisora shiiqidinne booththa shurabe ma7i eqqidi boos yo7os hizgidi xaafidi woththida

hayssan tani xeellizay aze gizayssa gidikko issi zalla garsen daro asati shiiqidinne macatinne attuma gididayssi shiiqi izeti dizayssa beyays.

Issi attuma naa dayssi oyqqidinne ba dabbe bolla kushe wothidi eqqin issi macca naya qas hokkadanne iza xaafashe dizayssa qonccisees.

Tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi miiththa garssani daro asati shiiqi dizayssanne asatappe guye baggara issi keeththey beettizayssa

ero hayssan aazi beyazi naagizayssa gidikko daro maca asati yiidinne misgeba zaamaza gabeti shedizayssanne issi attuma naadayssi utti diiza ta xaafi shedizayssa beyaysiko

Tani xeelashe dizayssi aaze giikko bIIro giddon diza asati komputeren dumma dumma oosota ooththishe xaafishe dizaysxa ayssa misilezi taas qoncisidi bessees.

Hayssan tani be7ashe dizayssi daro asati shiiqidi guyera eqqin sinthera dizayssi qaxafishenne iza ta mazaggabishe dizayssa keehidi taas qoncisees.

Hayssan beettizayssi aaze gizayssa gidikko issi bessan daro asati shiiqidi dizayssanne ha asatape qas nam7ati uttidinne ee hayssa paydazas pooto denthizayssa.

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko daro asati issi bessan shiiqidinne izi aazi mazagabetishe dizayssa hayssi taas qoncisides.

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko paydas asati shiiqi diinne paydaza mazaggabettanas issi bessan shiiqi di dizayssa hayssa misilezi keehippe taas qoncisi deesko.

Hayssan tani be ashe dizayssi daro gashshe nayti yiidinne shiiqidi paydaza mazagabe tanas dizeti yiidi eqqidayssanne mazagabisa addezi hokkidi xaafishe dizayssakko.

tani xeelliza mala gidikko issi cima aawa dayssi tamaridayssi aype bolla manaxire wothidayssi eqqidi dizayssanne izappe guye baggarakka asati doyettes

Aaze tani xeellashe dizayssi giikko issi aawa dayssi ka bada xile uney sinthera eqqin iza guyera arati salafetidi eqqishe diza

tani xeellizayssi aazay gizayssa gidikko attuma asati issi oge bolla daroti shiiqidinne izi aazas eqqidayssa gidikkoka erikke eqqidizeti mela dizayssa erays

tani xeellashe dizay issi macasiya gashe naa beeththo gizaaro yeladanne idimmadayza dizayssanne izi kushen waraqatay dizayssa hayssa giddon be7adis

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko daro asati shiiqidinne issi bessan dishin issi macasiya komputereppe izatas xaafada xaafada kessishe dizayssa be7ashe days

hayssan taas beettizay aaze gizayssa gidikko isporteynnatanne woykko wothanchatakko izatikka issi medho shurabe attansidi may7idi dizayssa be ashe days

hayssan tani xeellizayssi woykko be7izayssi aaze gizayssa gidikko nam7u issi adussanne issi qantha na dayssara izgidinne gedes duge simmidi nam7u asati dizayssa be7ays

Hayssan aazi xeellashe dazina giikko wothanchati shiiqidinne issi bessane uttidayssanne uguyera harati eqqidayssa xeellashe days

Tani be ashe dizay aaze giikko issi naa dayssa ziikko waase miidazan kuwaase kaa7ishe dizayssanne woxanatho giid izi hokkidi dizayssa xeellashe daysiko

hayssan tani xobeyizayssi hayssa wudidireza xoonididinne nam7u xeetu shawu bira shillimaate ekkida asati ufayssara yize dizayssakko

kuwaase kaasanchati kuwaase kaassa denbazan issay issara kuwaaseza marshettishenne kaa7ishe izati dizayssa hayssi misilezi qoncisidi bessees

hayssan tani xeellashe dizay kuwaase kaasanchatakko kuwaase kaasachatikka hayssa issi issaara marshetidi kuwaaseza ekki efishe dizayssako.

Aazey tani beyizay gizayssa gidikko daro asati tamarian kuwaase kaasanchati gaden nam'ati gulbatin nam'ati eqqidi xeellizayssa be ashe deys.

Hayssan tani xeellizayssi wothancha naytakko wothancha nayti guyeranne sinthera giidi woxishe izeti dizayssa hayssi taaske hidi qoncisees.

hayssan tani xeellizay kuwaase kaassanchchati kuwaaseza kaa7i xoonidinne wanccaza ekkidi keehippe ufayssazara dhollizayssakko.

hayssan tani xeellashe dizayssi issi telebishine masatiza izi aaza qommo maashiney issi bossan ichi di dizayssa hayssan tani xeellashedayskko hayssa giddon

hayssan tani xeellizayssi isi aasa qommu simikarde woykko safari giza simikardezi dizayssanne iza bolla qasseka elesizayssi netoworkeeza giddon qalaqaletite gees

hayssan tani xeellizayssi dumma dumma meishatakko taas beettizayssi borsanne borsaza bolla qas diza iskibirtota hara hara meishati keehidi beettoos

daro silke qommota tani xeellashe days silkezappe issi baggara dizayssi ta xeelin aypone masatiza silkezi dizayssa tani xeellays.

hayssan tani xeelizay izi aaza qommo miisha oykkidinne asi zo7o miishara iza bolla dizayssan oykki dizayssa hayssa misilesi taas qoncisees

hayssantani be izaysi aaze giikko gita laapitoppe woykko hayssagi ta miisha maashinezakko iza giddon daro negere xaafada beyanaw dandayasa

Haysan aazi xeellashe dazina gizayssa gidikko saparikoome tophiyas gizayssi xaafettidi din iza lanqqera daro asati eqqidi dizayssa xeellashe days.

hayssan tani xeelizayssi aaze gizayssa gitikko maykirosoptey chaynawiti gitokkees shamettanas hasayettidi wursidayssi gizayssi xaafetidide

hayssan tani xeellizayssi maashinoyokko mashinezikka hayssi may7o bolla iza bolla hiixanas kehippe go7iza gita mashinati dizayssa biratata xeellashedays

Hayssan tani xeellizayssi aazaye giikko dumma dumma irsaseti iskibirtoti hihi dumma dumma izan xaafiza miishati dizayssa hayssa mithilezi qoncisidi bessees.

Hayssan tani xeellizayssi kaame tookko tani xeellizayssi kaame toozanka izi aasa qommo miishi torgettidi gede simmidi dizayssa qoncisees.

Aaze tani be ashe dizay giikko tamareson asi tamarishe iza giddon xaafiza waraqaata sadawutare geetettizayssezi dizayssakko sadawutare zadanka daro miishata xaafa oykkanas dandayasa

Hayssan kase tani tamarashe hayssan aysiti bolla ki bordes gada tamarida ki bordezi issi bessan dizayssa hayssi taas qoncisidi bessees.

hayssan aaze tani be ashe dizay giikko dumma dumma xaafiza miishatakko axaafiza miishatikka waraqaata bolla shiiqidiizeti dizayssa bessees

Hayssan tani xeellizayssi haythe bolla wohettiza iirifoone geetettizayssazi shiiqididizayssanne hayssiqa daro asatappe neni nerka siyanas go7izayssakko

hayssan ogey dees ogezara gede simmidi nam7u asati giddora qanxidi aadhdhishe dizayssanne ogeza lanqen giddon mithati dizayssa qoncisees

Tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asfalte oogekko ha asfalte oogeza giddon daro asati gedde baggara shiiqidii kaame lanqen eqqidayssa xeellays

hayssan tani aazi xeellashe dazina giikko biskilite laggidi biza gita gita asatakko ha asatappe gede baggarakka gimbe keeththey beettishe deesko

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko gita kaamezakko gita kaamezappeka qasse hayssatiqa hara hara mithatikka beettosonna.

Hayssantani aazi xeella shinedazina gizayssa gidikko kaamekko akaamezikka oorathinne buro laagetonta keehippe lo'iza kaame gididayssa keehippe qoncisizayssakko.

asati daro asati shiiqidinne keehippe gita kaamezi guyekka sinthenka hizgidi eqqin iza giddo gelanas marshetishe izeti dizayssa be'ayis

Hayssan tani xeellizay keehippe geta gidiza kaamezakko hayssa kaamezikka issi bolla oykketi oykketi dizaatho hisgidi eqqidi diza hissabe ays

Hayssan aazi xeellashe dazina giikko gita kaamezakko gita kaameza bollaka issifetethay sintha nuus dugizayssi xaafetididin hayssaza bolla safarikoome asati deette.

Aaze tani xeellashe dizay giikko motorekko tani beyizay hayssa motoreza sintharakka heedzdzu asati eqqidi dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidi bessees.

Tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko buro keexxettishe dizaa keetekko hayssi keeththezikka buro doomettidi dishe dizayssa tani be7ayskko.

Tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko dumma dumma xarapheti ha7i wode soofa giza oydetinne dumma dumma lo7iza miishati dizayssa xeellashe dayssan

hayssan tani xeellizayssi aazeye giikko keeththe lo7iza keeththe shuchchan keexettiza keehippe lo7iza keeththe daara dizayssi hayssan qonci dibeettees

hayssan tani be' ashe dizayssi keehippe itagita gita gidida pooqe xeellashe daysikko pooqezikka keehipe l0e'es

hayssan tani xeella shedizayssi ogeizayssanne ogazappe gede baggara keehippe gita gitida pooqey ha7i wode keeththeza be'ashe days

Tani xeeliza issi aaze ye gizayssa gidikko issi keeththa giddon diza kifileta beyays ha kifiletanka daro beettiza miishey doontayssa keehada akeekadis.

hayssan aaze tani be'ashe dizayssi giikko nam'u attuma asata beyays ha nam'atappe issinozikka guuthu yelaga mala gidis shin issi aawozikka keehidi cimmidayssakko

hayssanka tani xeellizayssi aaxe giikko keehippe gitanne wolqama gidida keeththe beyays hayssa keehippe gitanne wolqama gidida keeththezikka keehippe daroso dizayssa xeellashe days.

Hayssan tani xeella she dizayssi mela baado diza keeththezakko mela baado diza keeththezan aykkoykka doontayssanne issi kifilezi baado mela dizayssa xeellayskko.

Hayssan tani xeellashe dizayssi ciishatara xaraphe bolla woththidinne asati hokkidinne paramishenne xaafishe dizayssa xeellashe tani daysiko aso.

hayssa bolla tani xeellishin issi addey maykeza oyqqidinne be duunaso shiishi dizayssanne addezappe qasse hu7eza bollan qoopeykka dizayssa beyays

hayssan keehippe gashe gidida tamare nayti yiidhinne timirteza tamarishe dizayssanne hatamare naytappe issineyaa be kushet nuus bolla denthidayssa qoncisees

Hayssan tani xeelliza mala gidikko daro asati shiiqidi issi keeththey keexetti uttin iza bolla booththa qalame tiyishe izati dizayssa qoncisizayssakko.

hayssan tani xeellishin erisoy xaafetidi dees hayssa erisozikka qane woykko nam7u tammanne nam7a uydantho agina laata na7u shiyanne tammana laapun maarotetha laythakko

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko asati tamare nayti shiiqidinne komputera giddozan tamarishe isetti dizayssa hayssi taas qoncisi desko

aazi be ashe dazina giikko heedzdzu gaammo cima asati deettes ha geedzdzu gaammo cima asatikka xambaro oyqqidi deettes issi aawozi mayke oyqqidi haasayishe dees

tani hayssan xeellashe dizayssi aaze ggizayssa gidikko daro asati issi keetha karen shiiqidinne eqqidi dizayssa hsssi misilezi taas qoncisideesko

hayssan taas beettizay aaze giikko daro qofata hayssan kollejen tamariza hayssa akabaabe saynnisenne yetefexiro saynnisetas yootettizayssakko

issi adde dayssi abeba woykko ceeshshatho giza maata lanqera ha simmidi izi eqqidi be kushe bolla denthishe dizayssa siqoncisidesko

tamare nayti shiiqidinne kifile giddon uttidi tamarishenne qasseka siyishe issi issi miishata qas xaafidikka oyqqishe dizayssa qoncisees

Hayssa palkoose hu'eza hayssa draanune ga giza tamare naytas manne gatthiza aawa dizayssi iza sinthen maykey shiiqidi uttin haasayishe izi dizayssa qoncise.

issi anjettiza naa dayssi anjetetha gallassan mule tamare nayta xoonidinne wancaza izi shalametishe dizayssa ayssi taas misilezi qoncisides

Hayssan asati issife shiiqidi dubbushas uttidayssanne ize ta giddora qasse salo medho oykkida yuunuporme may7ida tamare nayti giddora yiidi eqqidayssa xeellashe days.

Tani xeelashe dizayssi issi takisi giza gashe kaamiya haa simmada yishini izi sinthera tiraafikey eqqidinne izo essishe dizayssa hayssan tani be7adis.

hayssan tani xeellizayssi aazey giikko asati limaatezas giidi ogeza lo7ethidi dalgisishe disayssanne ogeza giddon dumma dumma miishata tokkanaas ize ti gizayssa xeellishe days

Hayssan tani beyizayssi keehippe lo7iza ogekko keehippe lo7iza ogesikka duge baggaranne pude baggara dizayssa qoncisesko.

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko gita qoodhe fazo kaameza woykko mashiezakko yiidinne oge iiti dayssa giigishishe izi dizayssa be ashe days

hayssan issi dalga ogey dees ha ogezikka tani xeellishin keehippe lo7ees ogeza giddorakka keehippe wolqama gidida sino giza kaamezi ha simmidi yiishe dees

Hayssantani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko daro asati oge bolla shiiqidi ogezalo'athanas isi aasa qommo oothishe disayssa xeellashe days

ehayssantani xeellizay aaze giikko dalga keehippe gidida ogezanne ogezappe gede baggara keeththetikka beettishe dizayssa taas qoncisees

Hayssan aazi xeella zina giikko oorathi wora giddora ke'ida oge beyays hayssa ke ida oge zarakka asati shiiqieqqidayssanne deishati dizayssa beays.

hayssan tani xeellashe dizayssi aaze giikko issi naadayssi ha baggara eqqidi asata dumma dumma asata pooto denthishe dizayssakko

Hayssan aaze tani xeellizayssi giikko dalga oge kaame oge demma shedays izappe gede baggara haretikkabe tooso naa hayssan

Hayssan tani xeellizayssi hayssa gita maashineze yeedenne wora matan diza oge kessishe dizayssanne iza lanqera ha baggara attuma asati beettizayssa beyays.

hayssan tani xeellashe dizayssi bombati duge simmidi qoletishe dizayssanne asati shiiqidinne bombaza duuqishe dizayssa hayssi misilezi taas qoncisidi bessees

hayssan beettizayssi bomba tubbo masatizayssi issi bolla qashetidi qashetidi uttidayssa heedzdzata be'ays iza sinththenkka addey eqqides

hayssan tani be'ashe dizay bombakko bombazas gede baggarakka ha baggarakka qoletizasoy diin nayti shiiqi diyi iza giddon gelidi bombaza duuqishe dizay

Hayssan tani xeella she dizay aaze gizayssa gidikko dumma dumma ha7i wode maashineti izi aaza qommo izan giigissiza maashiney woosetidikke idi dizayssa ha qoncise.

Hayssan tani xeellashe dizayssi bombakko bombazikka goggishe dizayssanne issi aawadayssi bombaza malatishe dizayssa hayssi taas qonciseesko.

Hayssan tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko issi bombay oyddusora gogishe dizayssa lanqen daro gita gita asati yiidinne izappe uyishe dizayssakko.

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko haaththe tubbo woykko haaththe gaane masatizayti heedzdzati issi sora keexettidi dizayssa be ashe deys

aaze tani xeellashe dizay giikko daro asati issi bessan shiiqidi dizayssanne iseti issi medho may7o may7di dizayssa hayssan taas qoncisidi besseesko

Haaththe tubboy hayssan beettishe dees haaththe tubbozi keehippe daridi dizayssanne issi mithay garse izi shiiqidi uttidi dizayssa si qoncisi deeskko

tani xeellashe dizay aaze giikko keehippelo7iza keeththeya dawus keeththe zakarenka guutha guutha maatatikka beettishe dizayssa xeella des

Hayssan tani xeellishin haaththey bombay ooseti kezin daro asati yiidinne hayssa bombazappe uyishe izeti dizayssi qoncidi taas beettishe deesko.

aazi xeellashe dazina giikko keehippe gita gidida abba masatiza haaththe shoorekko hayssa haaththe shoorezappe pude baggara qasse muuzetinne mithati beetteetis

bombaza giddora haaththezi poshuhus gidi qoletishe dishin yarkaneza giddon izeti daro yarkaneza shiishshidinne duuqishe izeti dizayssa hayssa misilezan xeelladis